Suuraan asirratti argaa jirru kun kophee jedhama. Kopheen kun kophee shamarran godhatan yommuu ta'u, kophee kana hin jaalladhu. Sababni isaa, kopheen kun yommuu godhatanii deeman namatti hin tolu. Dabalees, luka namaa kan nama dhukkubsuudha.

Suuraan as irratti argamu kun dibata rifeensaa jedhama. Dibatni rifeensaa kan fayyaduuf rifeensi keenya akka hin goggonnee fi rifeensi keenya akka guddatuuf kan itti fayyadamnuu dha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun fal'ana jedhama. fal'anni kun kan hojjetamu gaaffa horii irra yemmu ta'u, faayidan isa nyaata garaagaraa ittin nyaachuuf kan fayyadudha. Fakkeenyaf, marqaa ittin nyaachuuf in dandeenya jechudha. caccabsaas ittin nyaachuu in dandeenya jechuudha. akkasumas, nyaata aadaa garaagaraa ittin nyaatamudha.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun weellisaa Dinqisaa Dabalaa jedhama. Dinqisaa Dabalaanis qindeessaa muuziqaa akkasumas weellisaa yommuu ta'u, ummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa artistii argachuu danda'ee dha. Weellisaa kana anis baay'een dinqisiifadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, kan agarsiisu namni tokko yemmuu gaddee taa'udha. namni kun baay'ee kan nama mararudha. Sababiin isaa namni kun manni isa jalaa diigame waan jiruuf baay'ee gadde. Kanaaf namni kun baay'ee nama gaddisiisa.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun kophee jedhama. Kopheen haala kanaan hojjetame namoonni tokko tokko hin jaallatan; anis kophee haala kanaan hojjetame hin jaalladhu. Sabaabin isaa kopheen kun, kan luka namaa dhukkubsu waan ta'eef.

Kan suuraa kana irratti argaa jirru kun kitaaba. Kitaabni kun mata dureen isaa "semmo" jedha. Kitaabni kun kan barraa'e barreessaa Addunyaa Barkeessaatiin yommuu ta'u, namoonni baayyeen dubnisuudhaan beekkumsa waan irraa argataniif kitaaba kana dubbisuu baayyee jaalatu.

Namni suuraa kana irratti argaa jiruu kun, Artistti Addimasuu Birihanuu yookiin Abbaa Laataa jedhamuun nama beekamudha. Namni kun sirboota komeedii, diiramoota gaggaababoo irratti taatoo ta'udhaan, guddinaa Arti Oromoo keessaatti gahee guddaaa nama qabanidha. Kanaaf, Artistti kana baay'een dinqisiifadha.

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun, qotiyyoodhaan, lafa qotaa jira. Namni kun baayyee kan nama mararudha. Sababnisaatuu, qotiyyoodhaan lafa qotuun baayyee kan nama dadhabsiisuudha. Akkasumas sa'aatii kan namarraa fudhatu waan ta'eef nama marara.

Suuraan as irratti argaa jirru kun, uffata aadaa shamarranii kan bifa ammayyaatiin hojjetameedha. Uffani kun baay'ee bareeda. Namooni baay'een uffata aadaa uffachuu baay'ee jaallatu. Sababni isa ni bareeda waan ta'eef. Anis uffata aadaa baay'een jaaladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota dhugaatii alkoolii of keessaa qaban keessaa tokko kan ta'e biiraa baddellee jedhama. Namoonni gosoota dhugaatii alkoolii of keessaa qaban baay'ee jibbu. Sababiin isaa dhukkubbii adda addaatiif kan nama saaxiludha waan ta'eef namoonni hin jaallatan.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun, artist Caaltuu Naannessoo jedhamti. Aartistin kun weellistuu afaan oromoo yommuu taatu, sirboota kanaan dura baasteen, uummata biratti jaalalaafi kabaja guddaa, artistii argachuu dandeessedha. Anis artistii kana nan dinqisiifadha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun gaazexaadhaa. Gaazexaan kun kan Afaan Oromootiin barraa'e yommuu ta'uu namoonni baay'een gaazexaa dubbisuu baay'ee isaan gammachiisa. Sababiin isaa barumsaa fi odeeffannoo adda addaa kan irraa argatan waan ta'eef.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun namni tokko mi'a baatee kan deemuu dha. Namni kun nama cimaadha. Sababiin isaa, nama hojii osoo hin tuffatiin kan dafqa isaatiin hojjetee nama buluu dha. Kanaaf nama cimaadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun Buna. Bunni kun akkuma argaa jirru buna akaawwamaa jirudha. Bunni gosoota dhugaatii keessaa isa tokkodha. Namoonni buna dhuguu kanneen jaallatanii fi baay'ee kan isaan gammachiisudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota faayaa keessaa tokko kan ta'e warqeedha. Warqeen kun akkuma asirratti argaa jirru kan harkatti godhatamuufi kan quba irratti godhatamudha. Namoonni warqee baay'ee jaallatu; sababni isaa warqeen baay'ee kan bareedudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo bittaa fi gurgurtaa hoolotaati. Namoonni baay'een hoolaa ni jaalatu. Sababni isaa foon hoolaa kan nyaatamuu fi baay'ee kan mi'aahu waan ta'eef, hoolaa baay'ee ni jaalatu.

Iddoon suuraa kanarratti argaa jirru kun iddoo badhannanaadhaa akkuma suuraa irra hubachuu dandeenyuttii namoonni baay'een iddoo laaluudhaaf kan dhufan yommuun ta'u namoonni baay'een iddoo garaan garaan daawwachuu baay'ee kan jaalataniifi kan isaan gammachiisudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, yemmuu namoonni midhaan haaman agarsiisa. Namoonni Kun baayyee nama mararu, sababiin isaa yemmuu midhaan haaman kana baayyee kan dadhaban waan ta'aniif namoonni Kun baayyee nama mararu.

Iddoon suuraa kanarratti argaa jirru kun, iddoo bittaaf gurgurtaa yommuu ta'u, iddoon bittaaf gurgurtaa kun baayyee nama aarsa. Sababbiin isaa iddoon kun iddoo bituudhafis ta'ee gurguruudhaaf namatti hin mijannedha. Sababbiin isaa iddoon kun karaarra kan jirudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo gurgurtaa kophee yoo ta’u, kopheen asirratti argaa jirru kun kophee dhiironni hidhataniidha. Warri dhiiraa kophee kana ni jaallatu, sababiin isaa kopheen kun kaawwachuudhaaf kan isaanitti toludha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, konkolaataa fe'umsaa yemmuu ta'u, akkuma asirratti argaa jirru Kana konkolaataan fe'umsaa Kun mi'a baayyee fe'ee kan jiruu fi namootas gubbaa irratti fe'ee kan jirudha. Konkolaataa fe'umsaa baayyeen sodaadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun namoonni baay'een yemmuu yabalaan godaanaa jiran kan agarsiisudha. Namoonni kun kan baay'ee nama gaddisiisanii fi nama mararanidha. Sababiin isaa namoonni kun maatii isaanii fi firoottan kan baqachaa jiranidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun konkolaataa fe'umsaati. Konkolaataan fe'umsaa kun akkuma argaa jirru namoota baay'ee gubbaarratti fe'ee kan jirudha. Konkolaataan kun balaaf saaxilamuu kan danda'u waan ta'eef konkolaataan kun baay'ee nama sodaachisa.

Suuraan asirratti argaa jirru kun namoonni baay'een uffata aadaa oromiyaa adda addaa uffachuudhaan faayamanii fi bareedanii argamanidha. Namoonni kun ayyaana irreechaa kabajaa kan jiran yemmuu ta'u, namootni baay'een ayyaana irreechaa kabajuu baay'ee jaallatu.

Suuraan as gubbaatti argaa jirru kun gosoota dhugaatii alkoolii of keessaa qabanidha. Dhugaatii alkoolii of keessaa qabu baay'een jibba; sababiin isaa dhugaatiin alkoolii of keessaa qabu kan nama macheessuu fi dhibee adda addaatiif nama saaxiludha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota dhugaatii lallaafaa keessaa tokko kan ta'e 'faantaa ' edhama. Faantaan kun baay'ee mi'aawaa waan ta'eef namoonni baay'een lallaafaa kana ni jaallatu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo bashannanaati. Akkuma arginu iddoon bashanannaa kun bishaan kan qabuu fi akkasumas iddoo gaarreeniin marfamee jirudha. Akkasumas namootni iddoo kanatti bashannanuuf ni dhufu. Iddoon kun baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan namatti toludha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun suuraa mana nyaataadha. Manni nyaataa kun akkuma arginu baay'ee bareeda. Namoonni baay'een gara iddoo kanaa dhufuudhaan nyaata nyaachuun kan isaan gammachiisudha. Kanaaf gara iddoo kanaa ni dhufu.

Namni suura kana irratti argaa jirru kun Doctor Abiy Ahmed jedhamu. Doktor Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa yemmuu ta'an, yeroo ammaa kana Itoophiyaa bulchaa kan jiranidha. Akkasumas kitaaba mata dureen isaa Ida'amuu kan jedhu barreessuudhan uummata biraan kan gahanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun maqaansaa dirree kubbaa miilaa jedhamaa. Dirreen kubbaa miilaa faayidaa hedduu kan qabu yemmuu ta'u inni tokkoo taphattoonni kubbaa miilaa asitti dhufanii taphachuu ni danda'uu. Atileetonnis asitti fiiguu ni danda'uu dabalee daawwattoonnis qaamaan argamanii kan laaluu danda'anidha.

Suuraan asirratti ilaalaa jirru kun daa'imni tokko bishaan baattee kan arginuudha. Daa'imni kun kan baay'ee nama marartuudha. Sababni isaa daa'imti kun umrii ishee malee meeshaa ulfaataa baattee kan jirtu waan ta'eef baay'ee kan miidhamtuu fi dugdi ishee kan miidhamuudha.

Suuraan as irratti argaa jiruu kun, iddoo bashanannaadha. Iddoon bashananaa kun iddoo baay'ee midhaguufi iddoo baay'ee nama hawwaatudha. Kanaaf, iddoo kana dhufani bashanannuun baay'ee kan nama gaammachisuudha.

Iddoon suuraa kana irratti argaa jirru kun iddoo bashannanaadha. Akkuma arginu iddoon kun iddoo hawwata tuuriziimiif oolu yemmuu ta'u, namoonni gara iddoo kanaa bashannanuuf ni dhufu. Anis iddoo kana daawwachuun baay'ee na gammachiisa.

Suuraan as irratti argaa jirru kun, Hooraa jedhama. Akkuma argaa jiruu namooni Hooraa kana irratti yaabalaan imala jiru. Akkasumaas iddoon kun mukaa magarisaan uwwifamee kan argamudha. Iddoon kun iddoo bashananaaf oluu danda'uudha.

Namoonni suuraa kana irratti argaa jirru kun namoota ba'aa baatanii deemaa jiran yammuu ta'u; mucaan tokko immoo meeshaa gurguru kan harkatti baatee deemuu fi baayyee kan nama mararuu dha. Sababni isaa meeshaa gurguru kan harkatti baatee deemuu dha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun Siidaa Aksum jedhama. Siidaan Aksum kan argamu naannoo Tigraayii keessatti yommuu ta'u, iddoo hawwata turizimiidhaaf oolu dha. Namoonni baay'een iddoo sana deemanii ilaaluun baay'ee isaan gammachiisa. Sababiin isaa, iddoo seenaa qabuudha.

Kan suuraa kana irratti argaa jirruu kun Abaaboo dha. Abaaboon kunis bifa diimaa kan qabuudha. Namoonni baayyeen Abaaboo kan jaallatan yommuu ta'u; nama jaallataniifis bitanii kan kennanii dha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun bineeldota manaa keessaa tokko kan taate Handaaqqoodha. Handaaqqoon faayidaa hedduu kan qabdu yommuu ta'u; isaan keessaa foon ishee kan nyaatamuu fi akkasumas buuphaa kan buustu yommuu ta'u, namoonni Handaaqqoo nyaachuus ta'e buphaa baay'ee jaallatu.

Kan suuraa kana irratti argaa jirru kun nyaata. Nyaanni kun foon dheedhii jedhama. Foon dheedhii namoonni baay'een nijaalatu. Ani garuu foon dheedhii hin jaaladhu ;sababni isaa foon dheedhiin dhibee adda addaaf kan nama saaxilu danda'udha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun konkolaataadha. Konkolaataan kun akkuma arginu konkolaataa cidhaaf qophaa'ee jirudha. Akkasumas konkolaataa abaabooodhaan faayamee jirudha. Namoonni yommuu cidha isaanii konkolaataa kanaan deemuu ni jaalatu.

suuraan asirratti argaa jirru kun itaaba. Kitaani kun kitaaba afaan oromoo kutaa 9ffaa yommuu ta'u, barattoonni kitaaba kanarraa barumsaa fi beekumsa argatanidha. Kitaaba kana dubbisuu baay'een jaalladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun yommuu taphatoonni kubbaa taphatan suuraa agarsiisuu dha. Kubbaa taphachuu baay'een jaalladha. Sababiin isaa, socho'iinsa qaama keenyaatii fi dhibee adda addaa nurraa ittisuudhaaf kan nu fayyadu waan ta'eef kubbaa taphachuu baay'een jaalladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun meeshaalee faayaa keessaa tokko kan ta'e lootii gurraati. Lootiin gurraa kun kan hojjetame callee irraayii. Kan nuti barbaachisu immoo yeroo qophii adda addaa gurra keenya irratti godhannee deemnee kan ittiin faayamnuudha.

Iddoon suuraa kanarratti argaa jirru kun iddoo baay'ee bareeduu fi iddoo magariisaan uwwifamee jirudha. Iddoon kun iddoo bashannanaaf oolu yommuu ta'u, iddoo kana daawwachuun baay'ee gammachiisu waan ta'eef iddoo kana daawwachuun baay'ee na gammachiisa.

Suuraa kana irratti argaa kan jirru maanguddoota yookaan jaarsolii biyyaa jedhamu. Isaan baay'een kabajaa sababnii isaammoo hawaasa keessatti ga'ee olaanaa taphatu. Fakkenyaaf namoota wallolan araarsuu danda'u waan ta'eef, manguddoowwan baay'een kabaja.

Suuraan asirratti argaa jirru kun haroodha. Haroon kun akkuma arginu kana kan gaarreniin marfamee argamudha. Iddoon kun iddoo bashannanaaf oolu yemmuu ta'u, iddoo kana daawwachuun kan nama gammachiisudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun Atileet Shaambal Abbabaa Biqilaa jedhama. Namni kun nama fiigicha dheeraa fiiguudhaan beekamu yommuu ta'u, fiigicha baay'ee injifachuudhaan nama biyya isaatiif meedaaliyaa warqii fiduu danda'eedha. Namni kun uummata biratti kan baay'ee jaallatamuu fi kabajamuudha

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun atileetiidha. Atileetiin kun maqaan isaa Silashii yommuu ta'u, atileetii biyya Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa hedduu kan fide yommuu ta'u, namoonni baay'een atileetii kana baay'ee kan jaallatanii fi kan dinqisiifatanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun dubartii uffata aadaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e uffata aadaa naannoo Arsii uffattee jirtudha. Uffata aadaa baay'een jaalladha. Sababiin isaa uffatni aadaa baay'ee kan bareeduu fi namarraa kan miidhagudha.

Suuraan as irratti argaa jirru kun gosoota dhugaatii alkoolii of keessaa qaban keessaa tokko kan ta'e biiraa Hararidha. Biiraa baay'een jibba sababbiin isaa biiraan kan nama dhukkubsuufi dhukkuba adda addaf kan nama saaxiludha. Kanaaf baay'een jibba.

Suuraan asirratti argaa jirru kun bilbila jedhama. Bilbilli faayidaa hedduu kan qabu yommuu ta'u, isaan keessaa: odeeffannoo adda addaa irraa argachuuf, namootaan wal quunnamuuf kan nu fayyadudha. Sababa kanaaf namoonni baay'een bilbila baay'ee jaallatu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota dhugaatii keessaa tokko kan ta'e, Cuunfaa jedhama. Cuunfaan kan hojjetamu maangoo irraa yommuu ta'u, namoonni baay'een cuunfaa kana baay'ee jaallatu. Sababiin isaa, cuunfaan kun baay'ee mi'aawa.

Suuraan asirratti argaa jirru gosoota dhugaatii alkoolii of keessaa qaban keessaa isa tokko kan ta'e araqeedha. Araqeen somba namaa kan miidhuu fi dhibee adda addaadhaaf kan namoota saaxilu waan ta'eef, araqee dhuguu hin jaalladhu; baay'een jibba.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun aadde Saalawarqi zawudee jedhamu. Aadde Saalawarqi zawudeen piresedaantii Itoopiyaa duraanii yommuu turan, dubartii yeroo jalqabaaf Itoopiyaa keessatti perisidaantii ta'anidha. Dubartii kana baayyeen dinqisiifadha.

Suuraan asirratti argaa jirru gosoota dhugaatii alkoolii of keessaa qaban keessaa tokko kan ta'e Biiraa Beddellee jedhama. Namoonni baay'een biiraa hin jaalatan. Anis hin jaaladhu. Sababiin isaa, biiraan kan dhukkubsuu fi dhibee adda addaaf kan nama saaxiluudha.

Suuraan as irratti argaa jirru kun dibata adda addaati. Dibatni kun dibata dabbasaadhaaf oolu yoo ta'u, dubartoonni baay'een dibata kana ni jaallatu. Sababni isaa rifeensa mataa isaani kan isaaniif guddisu waan ta'edhaafi.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun daa'ima xiqqaadha. Daa'imti xiqqaan kun akkuma arginu kophee osoo hin godhatin luka duwwaa kan taa'ee jiru yommuu ta'u, daa'imti kun baay'ee kan nama gaddisiisuu dha. Sababni isaa, uffanni inni uffates uffata baay'ee xuraawaa dha. Kanaaf, daa'imti baay'ee kan nama gaddisiisuu dha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, gosoota faaya addaa addaati. Meeshaaleen faayaa Kun baayyee kan babbareedan yemmuu ta'u, namoonni baayyeen baayyee jaallatu anis Meeshaalee faayaa baayyeen jaalladha, sababbiin isaa nama kan bareechan waan ta'aniif.

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun artiist Hawwii Tazarraa jedhamti. Artiisti Hawwii Tazarraan weellistuu Afaan Oromoo yeroo taatu, sirboota isheen baasteen uummata Oromoo biratti jaalalaafi beekkamtii akkasumas kabaja argachuu nama dandeessedha.

Suuraan asirratti arginu kun qullubbii adii facaafamee jirudha. Qullubbii adii baay'een jaalladha sababni isaas nyaata adda addaa mi'eessuuf akkasumas akka qorichaatti kan nu fayyadu waan ta’eef, qulubbii adii baay'een jaalladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun yommuu konkolaataan tokko daandiirratti rakkatee namoonni dhiibaa jiran kan agarsiisudha. Namoonni naannoo kanaa baay'ee kan nama mararanii fi nama gaddisiisanidha sababiin isaa namoonni kun karaa sirraayaa ta'e hin qaban.

Suuraan asirratti argaa jirru bilbila jedhama. Bilbilli meeshaa ammayyaa keessaa isa tokko yoo ta'u, faayidaan isaa namoota fageenyarra jiran faana akka wal dubbifnuuf kan nu gargaaru yommuu ta'u, dabalees odeeffannoowwan adda addaa akkasumas barumsa adda addaa kan nuti argachuu dandeenyudha.

Iddoon suuraa kana irratti ilaalaa jirru Kun, mana kitaabaa jedhamaa. Manni kitaaba Kun kitaabolee addaa addaa kan of keessaa qabu yemmuu ta'u , namoonni dubbisuu yemmuu barbaadan gara iddoo kanaa ni dhufuu. Akkuma suuraa kana irratti argaa jirru kana namni tokko dubbisuudhaaf asitti argamee jira.